Igwinyiso remene mene varumbwana vanosisa kufundiswa ngezviro zvakati kuti kusiyana asi chekutanga chanosisa kufundiswa ngezvehutano hwawo.

Kuzvikora kwevarumbwana kwakanaka maningi uye kuzvikora uku kunosvitsa kufundisa varumbwana ava kuti vakone kuchingamidza vantu vakuru vakone kuzviitira mabasa avo .

Zvikora zvevarumbwana zvakakosha maningi nekuti zvikora zvimweni tinoona kuti vana vasikana vanodzizdiswa magariro avanosisa kuita mukati mwendaraunda yawo.

Tikaringira zvikora zvinoenda varumbwana vedu, zvikora zvakanaka maningi, ngekuti zvinovafundisa varumbwana ava kuti vakone kunyora mazina avo kuzvikora.

Zvikora zvevarumbwana zvakanaka maningi ngekuti zvinochengetedza varumbwana mukuwo uwo vabereki pavanenge vari kumabasa avo uye zvinofundisa zviro zvakawanda.

Zvikora zvevarumbwana zvakanaka maningi muntaraunda ngekuti zvinoita kuti tikaenda kumushando izvo zvinosara zvakachengeta varumbwana vedu uye zveivafundisa.

Zvikora zvevarumbwana zvikora zvakanaka maningi , nekuti zvikora izvi zvinovafundisa varumbwana vedu kuti vakonese kugarisana nevantu zvakanaka mukati mwentaraunda dzavanogara.

Zvikora zvevarumbwana zvinosisa kunge zviripadhuze ngentaraunda yavanogara. Ngekuti varumbwana havafani kuhamba mimango yakakura kuenda kuzvikora izvi.

Zvikora zvevarumbwana zvikora zvakanaka maningi muntaraunda mwatinogara . Ngekuti zvikora izvi zvinovafundisa kuti vakone kunyora mazina awo.

Ngekuti kuzvikora zvevarumbwa kunosisa kunge kweiendwa navo vanosisa kudzidziswa kuti vakone kuzvishandira uye vakone kunyora mazita avo .

Zvikora zvevarubwana zvinosise kuvafundisa maringe ngekuti vakone kunyora mazina avo uye vakone kuremekedza nekuchikamidza vantu vakuru munharaunda.

Igwinyiso re mene mene vantu vano sisa kuenda ku zvikora kuti vafunde varumbwana vedu tinosisa kuti vaende ku chikora vachiri va diki diki vakasire kubata.

Zvikora zvevarumbwana zvinosise kunge zviri padhuze nendau dzatingadayi teigara. Zvikora izvi zvinoite kuti varumbwana vedu vakone mabasa akasiyana siyana.

Kuzvikora kwakanaka maningi ngekuti ndiko kunoenda varumbwana kuti vatange kukona kunyora mazina avo uye kuti vakwanise kuzogarisana nevantu zvakanaka munharaunda

Zvikora zvevarumbwana vadoodori zvakanaka maningi ngekuti varumbwana ava vanosisa kufundiswa maringe nekugarisana nevantu zvakanaka muntaraunda dzavanogara.

Igwinyiso remene-mene, varumbwana kana majaha nemhandara vanosisa kuenda kuzvikora kusvika vapedza, ngekuti kuzvikora kunofundiswa mabasa avachada kuzoshanda.

Zvikora zvakanaka maningi ngekuti zvinofundisa vantu kuti vakone kuzoziya mishando dzavanoda kushanda apo pona pavanenge vava vantu vasharukwa.

Zvikora zvepadera zvinoindwa nemajaha nentombi kunosisa kufundisa majaha nentombi kuti vakone kuzobata mabasa enyara kuti nyika ibudirire.

Igwinyiso remene mene zvikora zvepadera zvakanaka maningi pakuumbiridza pfuma yenyika uye zvikora izvi zvinofundisa vantu kuti vakone kushanda mabasa enyara dzawo.

Kuzvikora zvepadera tinosisa kuona vantu veifundiswa maringe ngemabasa avanoda kuzoita pona apo pavanenge vakura mundaramo kuti vakone kuzozvichengeta.

Igwinyiso remene-mene, varumbwana ndiro ramangwani redu. Majaha nemhandara vanoenda kuzvikora zvepadera kuti vakwanise kuzofunda, vazoriritira mphuri dzamangwani.

Kuzvikora kwemajaha nemhandara kunosise kufundiswa maningi ningi takaringira kunyaya dzebasa remawoko, kuti varumbwana ava, vazvokwanisa kuzviriritira ramangwane ravo.

Zvikora zvepadera zvikora zvakatikoshera yaambo ngekuti ndiko kunobva madhokodheya amangwani, ndiko kunobva vafundisi vamangwani vanodetsera kuumbe nyika.

Igwinyiso remene mene vantu vanosise kuenda kuzvikora zvepadera kiti vaende kunofundiswa mabasa akasiyana siyana. Asi kuzvikora uko kunosisa kuvafundisa mabasa enyara.

Zvikora zvemajaha nendombi dzichiri kutemwa dzinobuda ngazi zvinosise kuvafundisa maringe ngebasa ravanoda kuzoita vakura nekuti ndivo ramangwani ratakaringira.

Igwinyiso remene varumbwana vedu vanosise kufunda kusvika vasvika pachikamu chekuti vanenge vakufundiswa maringe ngebasa ravanoda kuzoita mangwani.

Zvikora zvakanaka maningi ngekuti kuzvikora kona ikweyo ndiko kunobva madhokodheya amangwani ndiko futi kunobva vafundisi vamangwani.

Zvikoro zvepadera zvinosisa kufundisa varumbwana kana kuti majaha nemhandara maringe ngekubata mabasa enyara dzavo.

Zvikora zvepadera zvinosisa kufundiswa vantu vanoenda kuzvikora uku mabasa enyara kuti kusiyana uyehe zvikora izvi zvinosisa zviri padhuze memataundi avanogara.

Zvikora zvevarumbwana ,kana kuti majaha nemhandara zvinosisa kuvafundisa mabasa enyara dzavo, mabasa anosanganasira kusona kana kuaka chaiko.

Zvikoro zvemajaha nendombi zvinosisa kufundisa majaha aya nendombi kuti vakone kubhuya gwinyiso mundaraunda yavanogara uye vakone kugarisana nevantu vakuru kwavari.

Zvikora zvemajaha nemhandara vachiri kutemwa dzinobve ngazi, tinosisa kuzviona mundau dzatinogara kuitira kuti varumbwana vedu vasahamba mimango mukuru kuinda kunofundiswa.

Kuzvikora zvinofunda majaha nendombi, vachiri kutemwa dzinobve ngazi ,kunofundiswa majaha nendombi ,kuti vakone kusona uye vakone kuaka.

Kuzvikora zvepadera uko kwatinoenda tinosisa kufundiswa zviro zvakati kuti kusiyana uye ndiko kunobva hupfungwa yebasa raunoda kuzoita mangwana.

Tinosisa kuramba teichengetedza ndau yezvikora ngekuti ndau iyi indau yakanaka maningi pazvikora apafani kuva pane uchapa uye kuti vanhu vasazobatire hosha.

Zvikora zvepa dera zvino funda majaha ne ndombi akungo fundwi zvidzidzo nje asi kuno fundwa zvakawanda kudai ngekurumba kudai ngebhora kuti mundu akone kuziya kwa aka gwinyira.

Zvikora indau yakanaka maningi ngekuti kuzvikora kunofundiswe zviro zvakasiyana siyana zvinoite kuti vantu vazobudirira ramangwani ravo.

Zvikora zvakanaka maningi kunyanya zvikora zvemajaha ngendombi. Ngekuti ndizvo zvinovafundisa kuti vazova anababa nana mangwani vakanaka muntaraunda.

Mumathaunda kana kuti kukanyi tinoona kuti kune zvikora zvinoenda majaha nemhandara kuti vakone kufundiswa maringe ngebasa ravanoda kuzoita apo pavanonge vakura.

Zvikora zvinofunda majaha nemhandara zvinosise kuvafundisa maringe ngekugarisana nevanthu zvakanaka mundau uye mabasa avangada kuzobata enyara.

Kuzvikora zvevarumbwana vati kure kure kunofundiswa vanthu mabasa akanaka ekuti vakone kugarisana nevanthu muntharaunda zvakanaka pasina kupopotedzana.

Zvikora zvakanaka maningi mukati mwendaraunda yedu yatinogara uye kuzvikora kunoenda varumbwana vedu kuti vazofundiswa mangwani maringe ngemabasa avanoda kuzoita .

Zvikora zvemajaha nendombi izvo zvinovafundisa kuti vakone kuchikora uye vakone kuzoenda kuzvikora zvepadera zvakatikoshera munharaunda.

Zviro zvevarumbwana vati kurirei mbichana inosisa kuvafundisa kufi munyika unorarama sei uye mundsraunda unogarisana neantu sei zvakanaka.

Zvikora zvakanaka maningi ngekuti ku zvikora ndiko kunobva madhokodheya amangwani ndiko kunobva vantu vano chingamidza vamweni mu ndaraunda.

Zvikora zvemajaha nendombi zvikora zvakanaka maningi ngekuti zvinofundisa vantu ava kuti vakone kuzvodzishandira mangwani uye vakone kugarisana ngevantu vakuru muntaraunda mavo .

Tikaringira kuzvikora kunoenda varumbwana vati kurirei kwakanaka maningi ngekuti kunofundwa zvidzidzo zvakawanda maningi kuti muntu akone kuziya kwaakagwinyira.

Zvikora zvemajaha nendombi zvinosisa kuvafundisa vandu ava kuti vakone kuzoshanda mabasa akasiyana siyana mukati mwendaramo yavo uye vakone kuzoriritira mhuri dzavo.

Kuzvikora zvemajaha nendombi vanotemwa dzinobve ngazi. Kunofundiswa mabasa emaoko akaita sekusona, kuvaka nezvimwe.

Zvikora zvemajaha nemhandara zvikora zvakatinakira mukati mwendaraunda dzatinogara kuzvikora uku kuno fundiswa vana kuti vava vantu pane vantu uye kuti vakone kuzvishandira.

Zvikora zvinosisa kunge zviri muntaraunda dzetinogara ngekuti tinenge teide kuti varumbwana vedu vasahamba mimango yakakura kuti vatsvake zvidzidzo.

Zvikora zvakanaka maningi mukati mentaraunda. Ngekuti ndizvo zvinoita kuti madhogodheya azobva pona apapo, uye maticha azobva pona apapo nevafundisi.

Kuzvikora zvemaja nendombi tinoona kuti majaha aya nendombi tinoona kuti vanosisa kunge veyiendeyo kunofundiswa maringe ngezve mabasa avonoda kuzoita vakura.

Tikaringira kuzvikora zvemajaha nendombi vanosisa kufundiswa maringe ngekukona kuchingamidza vantu zvakanaka munharaunda dzavangadayi veigara.

Kuzvikora zvevarumbwana vati kure kunosisa kufundiswa varumbwana ava kuti vaziye mishando yavangada kuzoita pona apo pavanenge vakura.

Zvikora zvinoendwa nemajaha nemhandara achiri kutemwa dzinobva ngazi zvinosisa kuvafundisa mabasa enyara akati kuti kusiyana vazokona kuchengeta mhuri mangwani.

Zvikora zvakanaka maningi ngekuti kuzvikora ndiko kunobva vantu vachatungamira nyika mangwani uye kuzvikora ndiko kunobva madhokodheya amangwani.

Zvikora zvemajaha nemhandara dzichiri kutemwa dzinobve ngazi zvikora zvakatikoshera yamho munharaunda ngekuti zvinobetsera arumbawana aya kuti vazokona kutsvake mushando wavangada.

Zvikora zvepadera izvo zvinoendwa nemajaha nendombi ,zvakanaka maningi ngekuti kuzvikora uku kunofundiswa mabasa enyara dzavo ,uye kuti vakone kuzoumba nyika ramangwani.

Igwinyiso remene-mene kuzvikora zvepadera, ndiko kwatinotarisira ,kuti kubve madhokodheya amangwani, kubve vafundisi vamangwani, kubudikidza ngezvikora izvi.

Zvirokwazva zvikora zvinofundisa vantu vakuru, zvinosisa kuvafundisa mabasa enyara dzavo, uye kuti vanga simudzira nyika zvakadini.

Zvikora zvepadera zvakakosha maningi mukati mwenyika. Ngekuti zvinofundisa vantu kuti vakone kusimudzira hupfumi hwenyika vazova vatungamiri vamangwani.

Tikaringira kuzvikora zvepadera dera ndiko kunofundiswa vantu vazhinji kuti vakone kuzoita mishando yenyara dzavo uye kuti vakone kuzoaka nyika ramangwani.

Zvikora zvepadera tinoona vantu vakasiyana siyana vanenge veifundiswa basa rakasiyana siyana kuti vazokone nyika yawo ramangwani uye kuriritira mburi dzawo zvakanaka.

Zvikora zvepadera zvakanakira pakuti zvinofundisa majaha nemhandara anoenda kuzvikora kuti vakone kunyora mazina avo uye vakone kuzoumbiridza nyika neramangwani.

Aa kwevantu vakuru kunosisa kuvafundisa kuti vakone kuzodzishandira ngenyara dzawo mabasa akasiyana siyana uye kuzochinja nyika yamangwani.

Zvikora zvepadera zvakanaka maningi ngekuti zvinofundisa vantu kuti vakone kuzoita mabasa mukati mwendaraunda uye vakone mabasa akasiyana siyana mukati mwendau.

Ezvikora zvepadera zvinosise kufundisa majaha nemhandara, anababa naanamai kuti vakone kuita mabasa enyar dzavo vazoriritira mhuri dzavo mune ramangwani.

Zvikora zvepadera zvinosisa kunge zviri mundau dzakasiyana-siyana kuti vantu vasazohamba mimango mikuru veitsvaka zvikora izvi vakone kubata mabasa nenyara dzawo.

Zvikora zvepadera zvikora zvakatinakira yaambo mukati mwentaraunda. Ngekuti zvinofundisa vantu mabasa enyara kuti nyika izobudirira.

Zvikora zvepadera zvikora zvakanaka maningi mukati mwenyika, zvikora izvi zvinofundisa vantu kuti vakone kubata mabasa enyara dzawo vasimuzire nyika yamangwani.

Zvikora zvepadera zvakanaka maningi ngekuti zvikora izvi zvinofundisa vantu kuti vakone kushanda mabasa enyara dzavo nekuti vazovaka nyika nekuti ndivo vamangwani.

Zvikora zvepadera dera zvinoenda majaha nendombi dzabve zera zvinosise kuvafundisa mabasa enyara dzavo, uye kuvafundisa kuti nyika ingavakwa sei.

Zvikora zvepadera zvinosisa kufundisa vantu mabasa enyara, uyezve zvikora izvi zvakakosha maningi mukati memuganga ngekuti zvinosimudzira muganga kuti ubudirire.

Kuzvikora zvepaderadera zvinosise kuonekwa peshe peshe kana kuti mumataundi mazhinji kuitira kuti vantu vasaneseka kuhamba mumango kuti vaende kuzvikora izvi kunofundiswa mabasa.

Zvikora zvepadera zvinosisa kufundisa vantu kuti vakone kuzozvishandira mabasa enyara dzavo uye kuti vantu vazokwanisa kuchengeta mhuri dzavo dzamangwani.